Wagyere la biŋ a waa yaga yaga lɛ, a waa iri iri lɛ ,mine waa sɔglo kaa mine waa peɛle kyɛ ka Pɔge gaŋ a wagyere zuŋ a laara a wagyere zu poɔ.

Sɔgloŋ naŋ are ka ba e gyamaa zaa ka ɔraba sɔglɔ bebe ka ɔraba buluu a bebe a bebe ka ba mine go ka ba mine are ka pɔge de ɔraba a ɔnnɔ ne boma ennɛ kaŋa poɔ ka pɔge kaŋa meŋ tuo bonsɔglɔ.

Ni yaga la. A su bon sɔglɔ kyɛ vogle zupul ziire. Ka a dankyen ba na zeŋ a kɔŋe a ba poore seŋ ba ŋmɛ ŋmaabo eŋ a dankyen poʊ. Ka kang meŋ be a ba poʊ a te bon wog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

Dɔɔ la vuun, ka soola biŋ nimitɔɔre sɛŋ, ka motor baatere ane lɔɛ baatere a biŋ kɔgoo. Nyanyalema be laa o puori sɛŋ, moore be laa o puori sɛŋ, yiri meŋ are la dɔɔ puori sɛŋ.

Noba la be be. Ba waa yaga lɛ. Ka kang taa ŋmaabo dalee. Ka ba su kaaya yaaye a zeŋ a die poʊŋ a ŋmaara ŋmaabo kyɛ lie ba nuuru a poʊro taa.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

Pɔge naŋ are ka noba are o puoriŋ ka o zege o nu saazu kyɛ ka o de o gbuli ne o mukuri ka dɔɔ are o puoriŋ a pɔnne yelyeli bone kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ de boŋ a turo ne o tɔ soba.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

Doɔ na zeŋ . A biŋ sola a kyɛ zeŋ dakoo. Kyɛ zeŋ boŋ zu. A baateɛ a eŋ pɛlee poʊ a dogle a dakoozu. Ka sutɔ boŋ gyamaa zaa a biŋ a o nu sɛŋ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

Dɔbɔ bata la a are ka kaŋa a nyoge kuribo kyɛ ka ba su kaayɛwogre kaa nuure meŋ e wogre kyɛ ka ba vɔgle zupilpeɛɛle a are.

Muo poʊ ka woɔre ayi are. Ka kanga are a lɔre nimitoore ka kanga meŋ are a lɔre pooreŋ ka teɛre ne tevaare zaa a be a muo poʊ gyamaa zaa kyɛ ka lɔre meŋ paa are ba zaa santa

Dɔɔba bayi ka kaŋa de zukyɛ bon kyɛre ne o zu ka kaŋa piri nimikyaane kyɛ su kpare pelaa a kyɛ eŋ watch dɔɔ ka kaŋa meŋ zeŋ bon zu kyɛ seɛ kuri sɔglaa a kyɛ de peŋ pelaa peli Pɔge o meŋa.

Die poɔ la ka daogro a biŋ ka table biŋ a die sensogliŋsogɔ ka flower a dɔglaa table zu kyɛ ba de kapure a dɔgle dɔgle a dakogro zu .

Poge la zeŋ dakoɔ zu a su kaaya sɔglɔ ka lɔe are a be. Kur dawoge kang meŋ gareɛ la a are a poge nimitoore seŋ. Ka pol woge meŋ are a kɔge a poge na zeŋ a dakoge zu

Noba bayi la kaŋa arɛɛ la kyɛ ka kaŋa dɔɔ a vɔgli zupili a su kparre nuwogi nyanyalma be la a be moori a vūū wayari arɛɛ a ba nimitɔɔre zɛŋ na.

Pɔgɔ la zeng dakogo zu a de ɔ gbere kang dɔgli kanga zung kye bin ruba pebilii ɔ gɔɔ ane ɔ duri sen kye ka te womo meng be a poɔ poɔring kaa poɔ laara.

Yie sensɔgelee la ka lɔɛ ayi a wa le. A lɔɛ naŋ le, kaŋa eɛɛ pelaa, ka kaŋa e zeɛ. Kyɛ kaa gbɛɛ waa sɔgelɔ. Deri a yie na meŋ waa wogiri kyɛ waa peɛle.

Pɔmpeŋ gbɛɛ la ka dɔbɔ bayi a maala. A dɔɔ kaŋ zeŋ la a teŋɛsogɔŋ kyɛ nɔɔ a pɔmpeŋ gbɛr a maala. Ka dɔɔ kaŋa meŋ a go kyɛ a meŋ nyɔɔ a pɔmpeŋ gbɛr a taa.

Nɔɔteɛ gyamaa zaa naŋ biŋ ka a mine e boŋ zeere, ka a mine e boŋ doɔre, ka a mine boŋ peɛle, ka boma gyamaa zaa a biŋ biŋ a e boŋ doɔre ka maaroŋ kataweɛ naŋ kyigi boma mine.

Boma, pooli daare ane wire dɔ ane wire ziɛ ka dɔɔba bayi a vɔgle kpo peɛle kyɛ ti a pooli daa a pooli daa a daa kaŋa.

Bie naŋ gaŋ a kaara boma lͻԑ naŋ zoro. A su taŋkparoo tampԑloŋ a kaa kparoŋ kaŋa a e vaare kala kaa nuuri a e peԑle kyԑ koo la a kyԑ kaara.

Bibiiri bayɔpoĩ la a zeŋ dɛre zu k’a dɛre waa wog lɛ. Ka ba zeŋ ka ba puor sɛŋ kyaar’a dɛre. Dankyin-miri meŋ be la a be a meŋ waa wog lɛ. Kyɛ ka ba su kaayaar kaa menɛ waa sɔglɔ, bamine sue la k’a nuur waa wogr.

Laa pelaa naŋ eŋ bondirri, mui ane bɛŋɛ ka vaare a be be ka ka ka zam ka zama dɔgele, ka.

Dɔɔ la are a su up and down a vɔgle zupele kyɛ de wo ziɛ a eŋ o dugle nu poɔ kyɛ de kpare dɔre a yagle o gɔ kpankpanne o eŋa nɔɔte ziɛ kyɛ biŋ daga bo kyɛ biŋ daga kolbaare meŋ a o dogle saŋ.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

Saa koee la ka zie waa lige lɛ ka teere are a be a saa naŋ ko daare meŋ waa yaga yaga lɛ a le gaŋ a benee ba a saa naŋ ko.

Dɔɔ la zeŋ, ka kolbiwogi biŋ o nimitɔɔreŋ ka bibile are-koge a dɔɔ o gɔɔ seŋ, o wɔ su kparoo. Kur-gbɛ-wogi koo seɛ. Bibiiri bata meŋ zeŋ la a dɔɔ gɔɔ seŋ. A bibilkpoŋ kaŋa gbi loo dumo. Bibilee kaŋa meŋ gbi ka o gbɛre wa yi o puori seŋ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

Pɔgɔ la zeng dakogo zung ka bibile zeng ɔ nimitoɔre puo kyaa poɔ seɛ kuri gbe ngmaara kuo tɔ pelaa ane sɔglaa kye kaa poɔ weɛrɛ a bibile zu.

Sobiri, lɔɛ naŋ zoro, ka a mine a zag zag, ka a mine be kõɔ poɔ, ka noba meŋ kyɛnɛ gyamaa zaa, ka a lɔɛ mine meŋ zoro, ka a mine meŋ a are zag zag a kõɔ poɔ.

Noba na kyene. Ka ba mene su kpar sɔglɔ, ka ba mene mar baagi sɔglɔ. Ka doɔ piire zie a kyɛ pon a kyɛ yɛre tampɛluŋ kparuŋ. Ka noba mene meŋ a are are

Lambo sͻgeloŋ naŋ are zege ba nuuri kaa do saazu ka ba yԑre yԑre lԑԑ ba kͻkͻԑ poͻ kyԑ nyͻge ba nuuri zaa ka a doka sola be tebole zu a ba nimitͻͻre.

Dɔɔba bata la are kyɛ, ka kaŋa a zage o nu a kyaro o ta sɔba ka kaa ta sɔba na su kpare pelaa kaa kparo nuure e sɔglo, kyɛ ka dakogi wogre meŋ are kyɛ ka ona naŋ zage o nu

Ghana lɔmaalba naŋ be a gɔvemɛnte lombore na la kaa ba wedeɛrɛ a yele yɛllɛ kyɛ ka a ba naŋ na zaa naŋ e a potuurebo a zeŋ kyɛ kyɛllɛ.

Pogebɔ banaare la kyɛnɛ ka kaŋ de wieɛ kyaare katawisɔglaa kyɛ ka bayi mare bibiire tuuro kaa pogɔ kaŋa a su kparedoɔre kyɛ tuoɔ bomma a tuuro a ba naŋ naŋ de a wieɛ.

Doɔ la zeng a nyuuro tee ɔ bingee pɛretɛ pelaa ɔ nimisɔgɔ ka boroboro be a pɛretɛ pou tabol meng bing la a doɔ nimitoɔring ka gang peeli pare a tabol zu.

Noba la be be a waa yaga lɛ. Ka ba mene are kyɛ ka ba mene zeŋ. Ka ba mene su kaaya sɔglɔ. Ka ba mene su kaaya piɛle kyɛ ka dakoge biŋ a ba nimitooreŋ seŋ ka gama pare a dakoge zu

Noba naŋ are biire bayi, bata ane doɔ bonyeni . Ka a doɔ zeŋ ka a biire bayi are a pɛgle bon sɛgre boma. Ka tabul a be a ba santa eŋe kyɛ ka ba te boma mene are